hhidhaanna hirate mi'reershi giddoma hee'ranno babbahitino horo afi'nanni

dikko supermaarkeettenna butike dikko supermaarkeettenna butike ya mayyaate tini dikkonna supermaarkewette yini hoshshineemmoti hittoo garinni horonsi'nannite giddo saenni mama hee'rannote babbaxxino garinni manchu beetti hasi'rino bayicho hasi'rinorichi afi're hagiidhannuwate

dijiitaale baatooshi hayyo dhijiitaale baatooshi hayoo yaa mayyaate dhijitaali baatooshshi hayyo mama baantanni dijiitaale baatooshshi hiittoonni horansi'naanni dijiitaali baatooshi hayooyaa manchi beetti'ra mayi horo uyitannote

bankitenn gtumamr baankitenna gutuma amarayaamayyaate baankitenna gutuma amaratiineeweete mayi horo afi'nanniho baankitenna gutuma amaraatine mittuwa gambassine loonsoonni looso baankitenna gutuma amaraatiyine hoshshinanni insano lowontanni horo amiyye ikkitanno

dagate fnh siisdagate afaansha shiqisha yaamayyaate dagate afaansha shiqinshanni gari hiitoo dagate afaansha shiqinshanni woyite babbaxxinowanni albaanni dagate afaansha shiqinshanni hayyono yaate

agunna sagalate miniyaa mayyaati aggunna sagalate minya hiittoowaati agunna sagalate miniya mahima hee'rannowaati agunna sagalate miniya hiittoo basi'ra hee'rannoraati agunna sagalete mini mayi horo aanno

kaameela hirranni base kaameela hirranni base mamaati kaameella hirranni base yaa hiikkooti kaameela hirranni base yaa mayyaate kaameela hirranni base yaa yiittoowaati kameelu kaameela hirranniwa haa'rono akkalano hirrannihu base bayichu noonse yaati

thoteele yaa mayyaati hoteelete yinewete ma shi'nannite mamaati heedhanno hoteele manchi biittira mahoro uyitanno

dikko supermaarkitenna butukke yaa mayyaate tini dikkonn supermaarkeettite butukki yaa mancibeetti babbaxxino hajo hashi'rinore afi'ranno baseeti yaate

ehidhanna hirate mereershe yaa mayyaati hidhanna hirate mereersht immowte hiittoo gari hidhanna hirate mereershti iemmowete manchi beettira mayi horo aanno

hidhneershhidhanna hirate mereersha yaa mayyaati hidhanna hirate mereersha iniimo beete lowo horo afi'nanni baseeti hidhanna hirate mereershi manci beete lowo horo aanno

hoteelehoteelete yaama yaate hoteelete giddomma hee'raanno hoteele ma horo uyitannoonke

baankete gutummra baankete gutu maamariyaa mayyaate kuni baankete gutu maamari mayhoro aanno kunni giddoonni yittoonni afi'nanni injeo hedhamo baankete maammari mannaho mayhoro afi'rino

bura woxeeya amayyaate bura woxiya yittoote bura woxeeti yineemmohu manchi beettiin lophote layoshi'rannoha bura woxeeti yineemmo bura woxeeti yineemmoohe angate amande kiirranniha omashsha woye bura woxeeti yinywoshshinanni

agurna sagalete mine gabbaxtino horo afi'nanni aggannirinna intanniri horote ikkannori mannahu hasiisanori loworichi hee'ranno yine hendanne aggu angannihunna intanni sagali lowo horo uyitanno

onilayie hidnn hirte hyo onilayine hidhanna hirate hayyu yinweete hiittoote onilayine hidhanna hirate hayyu yaa mayyaati onilayine hidhanna hirate hayyo yiini emmo weyete lowo horo uyitannate

maga'nate mini fayinaansite owaante yinannibeete mayi garinni heedhannote maga'nate minni fayinaansite owaante yiniimmoyite hattee maga'no mine mahie'ranno manni maga'nanno manni gambae wodhannota fayinaansite owaantete yinanni

gobbaari daddali biironna woxu soorro koske gobbaari daddalinna biirote woxi soorro yaamo yaaxe tinni togoyineemmo weyete lowaha'ra woete waanchu beettira babbahitino soorro afi'ranno gede kaa'litannoteho

boondubba yaa mayyaate bondubbate hiittoote boondubbate yinanni woyiite mayi garite boondubbate neeweete babbaxxino garinni imitto madaabbarira worre mitteenni abbinannita boondubbate yinanni tini boondubba lowo horo uyitanno

baankete iishinbaankete apilikeeshinoyamayyaate tini baankete apilikeeshinetinnniti may horo uyitanno baankete apilikeeshineewinni wowfunni baankete apilikeeshini mannaafa horonsi'rate lowo horo uyitanno

akisoot dubb mayyaate akisiyoodu inmmt hiitoote akisooote diubby mayi garinni hora uyitannote akisioonote dikkubb yieemo wote babbaxxino garinni tunge akisoonote dikubba asine beebbeeqqinanni gara akisoonote dikkubbti inanni

baankete apilikeeshiine baankete apilikeeshine yaamayyaate baankete apilikeeshiine yineeti yiittoote baankete apilikeeshineeti yinanniweete mitte baankira hasiissanno gariinni worroonnita apilikeeshiinete yinanniye

daggate afaansha shiqishaja mayyaati dagate faansha shiqishaa hiie siie daggate afaansha shiqisha mayahoro abbitanno

boondubbate yaa mayyaate boondubbate yinaaweete mayihoro afidhino boondubba tayinaaweete manchi beeti'ra mayihoro uyitanno boondubba babbaxxino garinni abbinannite kkitanna boondubba lowoo horo afidhinite